Niraba ŋo gbirila salima bi so gbubila pingaasi ka so gbubi heed pan so pili zipili ʒiɛ kapu nim biɛni soobuli nim biɛni kuɣu biɛni tihi biɛni do so yɛla liiga piɛlli ka so jinjɛm ŋma piɛlli

Niraba anu n bɛ ŋarima ayi puuni niraba biɛla zaɣ yini puuni ka niraba ayi bɛ dinbala la puuni piɛɣu biɛla di zaa puuni so bɛ yinni ka yɛ liiga ʒiɛ ka banbala maa zaa so bi yɛ liiga bi so wuhula o nuu zuɣusaa ŋarim ŋo biɛla kom zuɣu tihi bɛ bi ni bɛ shɛli polo ŋo

Chinchina balibu balibu m-bɔŋɔ di nyɛla chinchin' bɔbigu di shɛŋa gabila zaɣ' dozima ka shɛŋa gabi zaɣ' ʒɛhi ka shɛŋa gabi zaɣ' vakaha shɛŋa gabila zaɣ' sabila ka shɛŋa gabi zaɣ' biraun

Paɣa ŋo pilila zipiligu ka kpa tikpara o lami o ʒila tahapoŋ ka birash nim bɛ di puuni ka tulaalɛ nim bɛ di puuni ka o lahi gbuni piɛɣu bila ka birash nim bɛ di puuni o gbubi laɣafu o nuuni tihi bɛ o ni bɛ shɛli polo ŋo

Bipuɣunbili n ʒi duu puuni o dihirila o labtop di tamla teebuli zuɣu ka di nyɛ zaɣ piɛlli bipuɣunbili ŋo yɛla liiga sabinli ka so jinjɛm sabinli o kpa tikpara yili ŋo sambanni loori nim chɛna loori piɛlli biɛni loori sabila gba biɛni duu ŋo dundoli gba nyɛla gilaasi

Loori nim n saɣam ʒɛ palli zuɣu Loori piɛla biɛni taaya nim biɛni loori shɛli biɛni ka di nyɛ zaɣ ʒiɛ loori piɛla chɛni palli zuɣu dabba ayi ʒɛya ka yɛliiga piɛla koon bɛ palli ŋɔ zuɣu loori nim maa zooya saɣari do tiŋa gbambihi do tiŋa

Paɣa ŋo ʒimi chimdi waagashe o gbubi suu o nuuni boɣati piɛli bɛni gbambili bɛni kpa gaɣali bɛni piɛɣu bɛni paɣa ŋo bobla bobga silba tam buɣum zuɣu kafuni bɛni

Zahama n bɛ gbambili puuni ka paɣa so gbubi di yini o bobla bobga ka yɛ liiga ka di nyɛ zaɣ dozim ŋarim bɛ bi ni bɛ shɛli polo ŋɔ zoli gba biɛni tihi biɛni paɣa so biɛni ka yɛ liiga ʒiɛ ka zaŋ o nuhi tabi o jirili do so biɛni ka pili zipiligu

Niraba ŋo borila salima shee gbambihi zooya kpɛ ŋmani buɣu bihi gba biɛni piɛɣu biɛni do so bɛ kom puuni paɣa so yɛla liiga piɛlli ka paɣa so so chinchin ka zaŋ o nuu tabi o shee bia ʒɛ o luɣuli ni ka bi yɛ niɛma tihi bɛ bi ni bɛ shɛli ŋo